Liguje limali likale mu chisali, likale kwitaka, liguje lyasudile umwana walyo muchifuba, lya silile lubega lwonyene, chisali chilimo misaala gyikiliga migyeke lichi kuneta bulayi bwene da, mumu guli ka gwadubuka nenga misaala gyichingilisa mumu kegwolela dala asi muchisali chene chosi da.

Umusawo umuseza emile agwatile bulayi, agwatile zi saati zibili, i'saati ye kungagi bajigolole bulayi yamilile. Atele kakuma kakapima mwoyo mumilo. Abimbileko i'munwa ni kagubo kafanana ni i'saati yekungaji yene esi agwatile. Katu kesi abimbileko imunwa kamuyeda kuleka kufuna zindwaale zizigyendela mu mbewo.

Zikafu zili ku farm zili kozaya bunyaasi, zikafu izi bazilinda lwe gumukaso mugulu gwe kuzifunamo mabele, zikafu zi bazilinda bulayi ziboneka bulayi, i'farm bajitegeka bulayi iliko bunyaasi bulayi, kutulo kwene kwe farm aliwo misaala gye kalitusi jijiyeda kuwamba embewo nga yezele ileke kuleta bulabe ku zikafu dda